Ngabantwana besikolo laba abasesibangeni esesikolo esiphansi. Bayenza imidlalo etshiyeneyo lombalisikazi wabo uyabafundisa imidlalo leyi, bayayeqa. Okunjengokuthi uyabaqinisa imizimba

Lawa ngamabhuku abantwana besikolo ngawesibanga esingaphansi. Ngawesibanga seklasi yesithupha angamabhuku esikolo asetshenziswa ngabantwana ukuze bafunde benelise ukuthola ulwazi kiwo.

Leyi yindawo egcinwa imithi ,ikhanya ingaba yikhabothi lapho okugcinwe khona imithi etshiyeneyo ,njalo kuyindawo elobunyama evalekileyo ukwenzela kungafiki ilanga

Leyi yindawo yokuhlala eyakhelweyo. Kulezindlu ezikhona khonapho lezihlahla izihlahla eziluhlaza lokuhlanyelweyo esivandeni okuluhlaza okuyikho okwenza umoya uhlambuluke okutshengisa impilo.

Lapha kulentambo zamagetsi ezifakiweyo lezi intambo zamagetsi zilepulagi enkulu eyiyo ehambisa amanye amagetsi endaweni ezitshiyeneyo kufakiwe amapulagi atshiyeneyo njalo lentambo eziya ezindaweni ezitshiyeneyo.

Umpikitsha lowu utshengisa abantwana besikolo. Abantwana laba bayafunda esikolo okuthiwa yi Blossom Academy. Kufakiwe njalo lelogo yesikolo sabo phezulu.

Leyi yindawo yesikolo sesibanga esiingaphezulu isikolo lesi sifunda izifundi ezesibanga esiphezulu kukhanya kungena abantu abazokhangela bezobona ukuthi basebenza njani bonalabo abantwa besikolweni abasebenzisa imitshina ephambikwabo.

Lapha kusemsebenzini enkampanini. Lapho laba abagqoke okuluhlaza beyibo ababonisa ababili abamileyo abangagqokanga okufananayo ukuba imitshina leyi esebenzayo lapha isebenza njani.

Leyi yindawo yokufundela eyabantwana abancane, kubonakala ngezitulo ezincane ezifakiweyo kanye lamatafula amafitshane. Phezu kwamatafula kugcwele izinto zokudlalisa ezidlaliswa ngabantwana.

Amadoda lawa asemsebenzini .kukhanya basebenza ukulungisa izinto zamagetsi.

Lapha bekulombuthano thize obe ukhona. Sekuthathwa impikitsha womuntu wonke obekhona kuyonaleyo ndawo.

Laba ngabantwana besikolo abami phandle kwesango lesikolo. Bagqoke impahla ezifananayo, amayembe aluhlaza lamabhulugwe amnyama. Bakhona njalo abanye abangani basesesibangeni esincane. Laba bagqoke okufananayo labo okunjalo.

Leyi yikilasi yokufundela abantwana besikolo kulebhodi lapha okubhala khona umbalisi emdulini le. Ukhona umntwana ohleziyo obalayo uyafunda. Leyi yindawo yokuhlala letafula yabo.

Leyo yindawo esaholu lapho okubuthana khona abantu kumbe abantwana besikolo. Kulezitulo, ifakiwe indawo zokuhlala amabhentshi lawa afakiwe aba selayinini.

Lapha kufundwa ukwakha ,ukhona onguye ofundisayo obatshengisayo ukuba kuyenziwa njani. Lezi fundi ezitshengiswayo ukuthi kuyakhiwa njani.

Lapha kusendaweni egcinwa amabhuku nxa abantwana befunda babuya bangena bezobala amabhuku bese ndaweni yonaleyi .Bayadinga amabhuku abawafunayo ngoba kulamabhuku atshiyeneyo ahlukahlukeneyo afakiweyo emdulini . Umuntu uyazikhethela ukuba uyabe efuna liphi ibhuku.

Empikitsheni lapha kulobaba ogqoke iyembe emnyama onguye ongutitshala ofundisayo obhala ku-blackboard abantwana balalele bakhangele, bayazwisisa ukuba ufundisani.

Leyi yindawo yokufundela kusekilasini lapho okuhlala abantwana besikolo befunda. Bayahlala ezitulweni lezi eziphezulu lezi beqondane letafula lapho ababhalela khona. Kulamawindo alamakhethini la amnyama.

Leyi yindlu yokufundela. Kulapha abantwana abahlala khona befunda. Umbalisi uyabe emi phambi kwezitulo lezi lamatafula efundisa njalo ebhala emdulini. Abantwana bahleliwe ngendlela abahleli ngayo, abaminyananga izitulo zifakwe ngendlela.

Lezi yizakhiwo zendawo yemfunda ephezulu yokufundela. Kungaba yindawo ehlala abafundi eyakhiweyo lapho befunda behlala khona kuphinde njalo kube lendawo yokufundela eyakhiweyo eyindlu engaphansi lezi ezelekeneyo zibe ngezokuhlala abafundi.

Lapha kuhleli abantwana, bangaba bengabantwana besikolo abafundayo. Bahleli phakathi kwewolu. Iwolu leyi ifakiwe izitulo, indawo yokuhlala. Bakhanya kukhona obafundisayo phambili lapha abakhangele khona.

Lapha kusemhlanganweni thizeni. Abantu bahlezi balalele abakufundiswayo kuwona lowo mhlangano .Lapha ngibona kulobaba ogqoke ithayi ebomvu wagqoka lebhatshi lakhe elimnyama uthwele iphepha lapha abhala khona lefoni.